Yevu eve siawo kplɔ wovi siwo nye sukuviwo va mɔto, wole ʋu si atsɔ woviwo ayi suku la dzɔ, wotɔ ɖe afisia he na ʋu la ƒe vava.

Yevu ŋutsu ɖeka nɔ anyi, elé gakpo ɖe asi, eɖo kuku, yevu ŋutsu ɖeka do dɔgoe, ɖo asi egbɔ. Geɖewo le adzɔge ɖo asi ali.

Esiae nye afɔku aɖe si dzɔ. Dzobibi ƒe afɔkue nye esia. Dzobi xɔwo, dɔwɔƒewo, ŋuwo kple nu vovovowo le afi sia.

Ɖevi atɔ̃ wɔ atu na yevu nyɔnu la, yevu nyɔnua ɖo gaŋkui, ɖeviawo katã gbi ɖa. Ɖevisi le adzɔge la, ko ta, medo afɔkpa o.

Ŋutsu eve aɖewo ɖeka nɔ anyi Evelia tsitre ɖe egbɔ hedo awu ʋi ɖo kuku ɖe edzi. Ele takomɔ ɖe asi.

Ɖevi nyɔnuvi aɖewo te avɔ amadede vovovowo. Ɖevinyɔnuvi aɖewo de dzonu kɔ, eɖewo mede dzonu o. Wolé agba ɖe ta do afɔkpa.

Nyɔnuvi ene le nuɖugba ɖe asi, nyɔnuvia ɖeka bla ta. Nyɔnuvi eve gbi ɖa, nyɔnuvia ɖeka tsɔ asi da ɖe nu.

Ŋutsu aɖewo le tsitre. Ŋutsu aɖeka ble ta kple avɔ amadde dzi. Ɖevi aɖe tɔ ɖe ŋgɔ. Nyɔnu aɖe le ɖevia megbe. Ɖevia do awu ʋi.

Nyɔnuwo le tsitre. Ŋutsu ɖeka si tɔ ɖe nyɔnua megbe hã le tsitre. Ele nuƒomɔ ɖe asi. Nyɔnua do abɔ ɖeka ɖe dzi tsɔ kuku vi aɖe da ɖe ta dzi.

Yevunyɔnuwo kple yevuŋutsuwo le atsitre. Woɖo kuku ʋi. Yevunyɔnu ɖeka do awu abɔlegbe kple talegbẽ legbẽ. Wodo asiwui yibɔewo. Yevuŋutsu ɖeka ke nu ɖe te.

Yevu siawo le kuteƒe, yevu ŋutsu ɖeka dzeklo alo bɔbɔ henɔ akɔ fam na yevu nyɔnu ɖeka si nɔ avi fam vevie, ate ŋu anye srɔ̃, fofoa alo dadae ku

Yevunyɔnu ɖeka le xɔ aɖe me. Etrɔ megbe de seƒoƒoawo. Edo ata legbe amadede dzɛ̃ eye wòdo awu amadede gbe mumu ɖe dzi.

Yevuvi etɔ̃ tsitre eye ŋutsu ɖeka aɖe nɔ anyi ɖe wó gbɔ, nutsua nɔ nufiam yevuvia ɖeka le agbalē me, yevuviawo tsitre ɖe kplɔ aɖe ŋu eye nuŋlɔti le kapme le ekplɔa dzi kple nusrɔnu vovowo le ekplɔa dzi

Ŋutsua nɔ anyi, zikpi legbe aɖe le egbɔ. Ele mɔɖaŋu ɖe asi le edzi kpɔm. Mɔɖaŋu bubuwó le zikpiadzi. Kotoku aɖewó le eƒe axadzi

Ɖevia kple fofoa wo le nuɖukplɔ nu. yevubolo le agba me le woƒe akɔme. tsi le wo gbɔ. Ŋevia tsɔ nuɖuɖua de nu me na fofoa.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo tɔ ɖe gbedoxɔ gã la ƒe ŋkume, ŋutsu geɖewo ɖɔ kuku. Nyɔnu aɖewo do awu aŋugbaɖiɖi. Ŋutsu aɖewo hã do awu amadede dzɛ̃.

Esiae nye nuɖuɖu si míeyɔna be wɔtsɛ alo ayi kple mɔlu. Wotsɔ aɖa ɖanɛ wobiana zie. Koklozi le exa, makoɖoni, sabala, abladzo, koklola tɔtɔe kpe ɖe enu.

Yevu ŋutsuwo kple yevu nyɔnuwo le xɔ aɖe me. Geɖewo nɔ anyi. Yevu ŋutsu ɖeka kple yevu nyɔnu ɖeka tsitre ɖe woƒe ŋgɔgbe. Agbalewo le kplɔa dzi.

Yevuvia mlɔ anyi, etsyɔ akɔ anyi, etsɔ asi da ɖe eƒe fefe ŋuɔ dzi, ekle nume ɖe te, edo atalegbe.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo do awu legbẽ ʋi. Wodo asi ɖe ŋgɔgbe. Nyɔnua ɖewo lé nuŋlɔti ɖe asi. Ɖewo ɖo gaŋkui, bubuwo wɔ ɖa.

Ŋutsuwo tsi tsitre. Geɖe do awu yibɔ woɖo kuku dzi. Wo le ŋuƒo si me nuŋɔŋlɔwo le edzi la ɖe asi.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka nɔ anyi, wole nuŋlɔm. Nyɔnu aɖewo tɔ ɖe wogbɔ, wole vidziwo ɖe asi, wo katã wo blɛta.

ŋutsuvia dó adɔgoe, ele ahuhoe ɖe asi le anyigbã dó awu si abɔ meleŋuwo, amadede yiboe le awua si

Esiae nye kɔƒe aɖe me tɔwo. Ŋutsu sia le asinudɔ fiam ɖeviawo. Ɖeviawo ɖo mo vevi eye wo nɔ anyi ɖe egbɔ hekpɔ hele ale si wole nua wɔme la srɔ̃m vevie.

Yevu ŋutsuwo yevu nyɔnuwo kple yevu ɖeviwo le gbeme yevu ŋutsu aɖewo kpla bagi yibɔ yevu nyɔnu aɖewo tsɔnu ta

Ɖevi geɖewo nɔ anyi. Agbale yi le kplɔ dzi na wo. Ɖewo hã tsitre. Yevu nyɔnu ɖeka nɔ anyi ɖe dome na wo.

Nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo do dzaka, wosa nu ɖeka. Ŋutsuviwo do awu si abɔ mele ŋu o amadede yibɔ, nyɔnuviwo hã do awu si abɔ mele ŋu o amadede dzɛ̃. Ŋutsua ɖewo do batakali le ŋu ƒom.

Ʋuƒowo kple atiwo le anyigba, woŋlɔ Ameha hã ble da ɖe ʋuƒowo dome. Amadede yibɔ le esi.

Ŋutsu eve aɖewo le gakpo gbɔ. Ɖeka bɔbɔ nɔ gakpoa kpɔm. Evelia tsitre le gakpoa gbɔ. Woɖo kuku ʋi. Wodo atawui legbe ʋi

Yevu ŋutsuwo. Yevu nyɔnuwo. Ameyibɔwo kple ɖeviwo le tɔsisi aɖe me. Geɖe medo awu o. ameyibɔ ŋutsu ɖeka do awu aŋgba ɖiɖi. Edo abɔ eve ɖe dzi.

nyɔnuwo kple nutsuwo le atsitsre nyɔnu ɖeka te avɔ éle aŋegovi ɖeka ɖe asi, etɔ ɖe aŋego lɔbɔ ɖeka gbɔ nyɔnu ɖeka le adzɔge edó sikɛti yibɔ kple awu aŋego kple gagbawo le anyigbã

Nyɔnu eve de sɔ dzi, nyɔnu ɖeka le sɔ ƒe megbe tso asi da ɖe edzi, Ŋutsu aɖe si do awu ʋi ele sɔ ƒe ŋgɔgbe. Elé sɔ ƒe ka ɖe asi.

Ŋutsu etɔ̃ do awu aŋgba mumu. Eve nɔ anyi, ɖeka dziɔ ɖe ati ŋu. Geɖe wodo awu ʋi. Atakpui yibɔ le ete. Wodo bɔluƒofɔkpa kple afɔwui.